maatatidi deiza denba bessane gidon naagidishe xiyano qasseka bochchetana daggidi ekkiza bessanekka asati uttidi deizayti de7oosona hayssika qasseka issi bagkara woddey woddidayssikka beettes izakka tobetishe xeellishe mithataka giigesishe asati deizayssi deees

Gammo misileykka beettizayssi tuphiya bandiratikka keehidi haradiri bandiratikka beettizayssi hayssa garo katama woykko huddu tammu pulto katama giza xuufera paradaysse lo7oje giza xuufera beettizayssi de7ees guussufo bollan qasseka salon shaaray deees

asati issife gididinne uttizaytinne gammo qasseka dere giddon ooththiza gammo keehidikka naagisayssinne qasseka qoofetaka woththida asati beettosona gunsukko hayssi asatazikka uttidi issi miishato bettisenne qasseka deyoosona

asati keehidinne deizaytikka hayssi biittaykka woddizayssa izakka moolisidinne woykkolo aththusidinne giigisidi ooththizayssanne maadota izas immizayssa izakka hayssaka isakka qasseka aaze giikko qofanikka maaddizayssi beettees

asati kehidinne dhoqa heeran de'iza asatikka eqqidi deidikka issi miissa tobetizayssi beettes guussuto eytikka issi miissa giigissizaytanne himeshiya kaalledikka ooththizayta gidishe issife gididikka halchuni woykko qofa woththidi tobetishe deyoosona

keehidi daro asati adde tikka macataka beettosuna gidoppe atti nam7u macati woykko nam7u hindeti issife kiditi huhphe goosse goozo nayti asseka dumma dumma bolla kusheta go7ettidikka be qoodimaga haasayishe tobeti she de oosona

Asati beettosona asati keehidikka qaseabe qasseka gabare gixetaytikka isa giddon degisa addetikka huphetaka keehidikka zinketaka laalidi daddesontaytikka guufe oykkidaddeyka tumma dumma qofata qonci shishe beettees

Kathata tookkiza yela gaa nayti de'oosona haytikka attuma nayti woykko aaddeti kathaza tookkizaytikka issi bessafe hara besse epanowukka issi heerandeizayssaka kallo kezidikka issi nozikka tookkizayti hayssika kondale komesaza efishe de'oos

keehidi asati uttidi deizayti issi macashiyakka ta giddon uttada de7izayra beettays hannaka macashiya uttada deizayraka qasseka qoore bollarakka gamma dunguzakka woththida asatikka de7osona booththa shurabeta mayidayti beettosona

Asati kehiddika kawo othanchati tobetishe de'ossona uttidika dumma dumma qoffataka qoffisidayssa xellishenne he qoffazasika qasseka payddota immanawu tobbetishe bi'iretta oykkidi waraqqata bolla oykishshe de'ossona gussuko.

Macatikka issife gididikka topbetizayssi beettes hayssika maca toobeso geetettizayssi gidi shine macatikka qodhenne worqe haaththidaytikka dumma tumma la xana booththata mayidaytikka gammo dunguzata kam7u bolla qaccidaytikka issife gididi tobetish yedey oosunna

2 asat de'osona,2 asatika issi keehidika Gita besan utid dumma dumma asataska qopiso woykko halcho qoncisishe dosona. Eta sinthan qaseka bi'iret qaseka dumma dumma Qopa oykizays des

Assati kehiddika giita assati caalattika inddetika uttidikka wossa wossettizayssa qiilim'idikka deiizaytti bettossona giidoppe attin gammo dungguza oykkidayka xanbbaroka oykkiday qoffetaka kessidi huphphe bollappe woththiday de'ess.

Toppetizaa asati beettosuna toppetiza asatikka keehidikka issi fetididikka issi qufa bollaka eytakka kaaleththiza asazi topbizayss wessishenne dumma dumma qodima gata qoncisizayssa kaallishe beettizayssi de'es gussakko.

keehi diitaro asati gaammo dunguza qoppe wothidaytikka wothunnayti uttidikka dumma dumma qasseka qodimadaa qodima gata qoncesizaytikka topbetishedey oosona goossokko hayssika asatikka issi miish haalthi issife de7oosona

Asati keehidikka daro asati toobetishe de oosona hayssi asatazikka uttidi toobetizaytikka issi miishay sintsan woqon xitizayssa qofa izakka siyishe de'ettes guussakko.

keehidi daro asati woykko kawo oosanchati manaxife kaayfe bolla woththidayti wothonnayti uttidi de7oosona gidoppe attin haytikka qasseka paayatetha immiza qasseka aazi woykko hakimeta giddana dandayosona gidoppe attin tira bolla manaxira woththidayssikka beettees

issife kitidinne shiiqidi deyissa dumma tumma qasseka qofataka qoodi maagadakka issoy issora zoretiza asati uttidi de7oosona haytikka kawo usancha tagitana dandayettes gidofe attin keehiti addetikka inditikka de7oosona

Heedzdzu addetinne issi macashiya beettosu na qasseka kaameykka beettes haytikka issi miissa qasseka giigettidikka issoy issayarakka kushenikka oyketidi deizayssi beettes guussuko macanyakka xeellashe deays.

Weray keehidinne mithara deizayssi beettes iza giddora qasseka guutha ukeykka deizayssi beettes ogeza gibburaaska asatikka keehidi hamettishe de'oosona guussko hayssaka xeelleshe izetikka hamettishenne hassa mithara keehidi de7iza wodozakka gobaynna ishe dey oosona.

Dumma dummaya dere woga qommo mawti beetto suna leemisos gaammo dunguzatikka beetto suna gaammo dere woga mawotikka hara dere woykko hessa oydda geetettiza dere mawutikka beettishe de7osuna guussuko hayssika keehedikka asa nayti shemekko hayssaka be dere woga ponchisana hayssan dandayette.

Soho asati woykko addey inda naytikka issife gitidi deizayti bayrey kaaloykka deyosona gidoppe attin issi attezikka qasseka hyssa guutha naasa attuma naasa idimmidikka deiza issi beettes uttidikka addesi de7es guussokko iza guyera heedzdzu maca naytikka eqqita indiyakka uttadus.

Keehidikka daro maccatikka issippe gididikka izitika tamburakka oykkidayti de7oosona. Eetikka kase wode woykko kase wode wogga bonchchizata be dere hanota be dere hanotakka ootizayta guusakko.

dumma dumma ayfaaybeta bayziza asati beettoosonna hayssika bedere wogan bayziza asati duunoy hayssan qasseka tuumo tikka shunkurtotikka beettosona keehi indetikka guuthana yakkade ays uttidi dezayti ekki teyizaytikka deyoosona

keehedi dhoku giidi denbatidi ekkida bessay deees hayssa bessazanne woykko hayssa soonikka heedzdzu qasseka dumma dumma qasseka bedere wogan woykko kasetere wogan ooththettidi deizayssi beettees hayssika issifigididi oyddi deees

Ayfe tukke hessatanne cuurissatannekka isakka keehadanneka sineta giddon duuqana giza issi macashiya uttada iza era beettays isaka izi aathane aazi beettise giikko ayfe tukke yabanaykka beettees qasseka xurisiza kon'ayka beettees.

Daro asati bedere woga woykko kehedikka kase woday bedere woga qasseka caalatoppeka doommidi deizayssaka iza hanozakka qasseka wuothi zayati de7oosona gilopfe atti nayssikka addeti guutha nayti maca hindeti de7oosona.

Issi aaya puutto suqashe de'awusu. Aayiyakka puutto suqashe miicashekka hayssa puuttozakka suqashe bessashe de'awusu gusakko. Aayakka goosha gozadanne hayssa naxalahaka yeggada be'awusu. Aaye guyerakka keeththe beettes.

dhoqa heeran deisa oosonsati woykko dere aysso aawati beettosona kehidikka afrka ichachchu tammanne oyddu deretan de7izayssi ga izata bayndiraykka hayssi bonchettidayssi beettees hayssa giddonka nu dere tophiya aysso aawa waanna xeqilaymmesdere abe aymedey beettees

Dhoqa heran xe'iza asati eoyko dgoqaso de'iza asati kehidika haysa kehidika issipe gididi dhqaraka payda woyko digitale matoqa ha' wode gigisiza asatika de'oson etika issipe gididi issi qofan tobetishe de'osona

keehi daroyela ga macanayti ne attoma nayti beettosona eetikka qasseka hayssa qiddofikka qasseka topheya bandirakka dhoqu ooththidi bessizaytikka tuphea bandira oykkinteyizaytikka dumma dumma qasseka hara ayiretikka deyoosona

Oratha hanota woykko qofata qoncisizayssi hayssika asa nayti pilgidikka xeellizayssa gidikko eydas qasseka dumma tumma qofa immanawu dandayizayssi beettes gursukko hayssika apilkeeshinne geetetti xeeygetana dandayees.

yethi woykko yethota giigissiza bessafe issi nuzi beettees hayssika qasseka ha7i wodey qasseka yeth giigissizaykka hayssaka isaatharakka macina gididakka beettizayrakka woykko hayssi nuni artifishale inteligenthekko gizayssikka bettes gus

Nam'u ogey beettes nam'u ogezekka issi bakara issi bakara dirizayssi beettes ogese aththara qasseka hayssi qasseka aase geekko pooleti mabraatiti issi bessafaara bessa gakkizaytikka qacshetiti deizayti de'iosuna guussuko.

Oyde beettees qasseka soo gidonikka qasseka hayssi kowasetikka kaa7ettizayssikka izen xeelettizayssikka telefiziniya hayssa nune gizayssikka beettes guossoko qasseka kun7anikka exaanekka cuu7idikka hayssi cuwazkehi tonnu gishe deees.

asati he utti dikka keehidikka de7izayti behe ooththo ootho qommotakka siyishe bey ooso naytikka tobetishe heedzdzu asatikka karecha wode bolla uttidikka yeitaka keehidi dariza asataka tobishe beettosu na gusuko hayssikka minosees

Banke qasseka xaabetidi deyssha xuufeykka beettes guussukko kitoppe attin hayssika awa banke gizes xaabetidayssazi giikko awashe banke gizayssikka hayssa misileza bolla beettishe de7ees guussukko hayssika asa nayti demmizayssa gidikko xeellizayssa gidikko eesora biida yssafe go7ettanaw maaddes.

xaafettidi de'iza xuufe beettes hayssi thu fizikka daashine banke giza xuufekko hayssika xuu fizikka keeti xaafetidi beettizayssikka samey giasi xeellizayssa gidikko hayssa biidinkka bire maaddo maadettana dandayettes

Issi addey eqqidayssi be qoodi maaga qonccisishe de'esi addezika be qoodi maaga woykko be qofa qonccisizayssi kushshe issi kushshe dhoqqu oththidinne issi biradhe iizappe dhoqu ooththidika issi xuufey deizayssa iiza bessishe de'es gussuko.

kehidi dhoqqa heran dizza kawo oosanchati qaseka madireke bolla uttidayti lemmisos ichcachu asati kehiddi daro asa shshishidi qoppiso qonccisishe de'ossona gidoppe atin asatika huphphe bo'atidayika haththeyika eta sinththan de'izayitika hayssa qodhdhe magaza shishi de'ossona.

Issi mishan utidi tobetiza keehidika asati betosona ,asata sinthan aze de'izay giko Pompey hathera de'izaysika dumma dumma qaseka pentida shayetika betishe de'osona, asatika xelishe de'osona.

kaththa soy xugubey xaafeti dizay woykko quma soy beettes hayssika qasseka oona gides gikko sunxezikka qasseka zahara geetettes abugadoykka dumma dumma qasseka wonda qasseka qursetikka de izasoye kushe haaththe mexettize bessay dees

Oyde beettes oydiza woykko xarabezaza bolla qasseka aase giikko kath beettes gidoppe attin hakitikka qasseka booththu maydaytikka karethata maynde asatikka qoopekka woththidayti be oosanchatinne woykko kawo oosanchati keehidi beetti she issifi gididi eqqidayssi deees.

wora kiddon keehidikka qasseka buurati qolettidayssasaa giddon tama oykethidikka yeddin tamazi keehidi eexim hiza shibeettes hayssi kae xim izeysazikka cuyudikka tamazi keehidi loxa na gishe de7izay sibeettes gursukko tamaykka hayssi keehidikka hayssi qasse malathano maano dandayees

Xaafetti diza xufeyi betees.hayiss xuufezikka xaafeti dizayissikka asa nayitti xuufeza demikoka hayissa silikeza bolla shoocidikka udupun hedzdzu taman udupun Gizayissaza qasekka hayissakka tirezakka go'etidi woyikko naxxa go'etiddikka

Keehi daro asati uttidi de'issaytikka issife gididi issi qommo oosanchcha asati utidoosona ehitikka issi miishsha tobin iza giddon zoretiishshe moykko hayssa qofazakka laamettishe biireta oykkidikka issi issi qodi magata oykkidikka xaafishe de'oosona

keththey kehidi keexettidayssi katama bessani beettees hayssi katama zikakke hidikka beettizayssi bollarakka saloy shaarerakka de7izayssi katama zikkake hidi kaameti ogey deizayssi beettes guussokko hayssika iza giddon giita qasseka keexettidayssi beettes.

Issi bootha shurabe mayidi diza adey uttidika suuthu emishe beetes.haysa Suuthazaka ezika be qeseppe imishe beetizaysi de'es. Suuthazika asa naytas shempo keehidika asa naytas maadanaw danda'izaysi go'aa bola de'es.

Asati eqidi deiza asati betosona qasekka tira bola ba kushshe idimidi wothida asatikka issi maccashshiyakka issi atummatikja appuni atumati dizo gikko ichchachu asatikka betosona gusikko kameyika guye bagara beteesi gusikko asatikka kehi guye bagara betosona gusikko

Keehidi kawo oosanchchathi woykko aakime gidanawu danddayiza ethi doosona; gidoppe aththini issi maccasiyakka thira kiise bolla biire oykkada de7izaarakka hayssa xoossa qaalaakka nabbabashee beeththawus guusakoo; izakka manatsire ayfe bolla woththa dawus.

keehidikka hayssikka xuufeti xaafetti deizayssikka issi hasikka xuufiza xeeledikka dumma dumma bestani maadettana mala qoncettizayssi beettes idde issi addezikka eqqidikka haysse xuufizakka xaafetoysa qofa dumma dumma halchota qoncishishe de'ees

asati eqqidi deizaytinne isetas qaseka sinthe bakkara heedzdzu addeti uttidi deezayti nam7azi qoofe woththin issinuzi mala uttidayssi asati beettosona gitoppe attin eqqidi deizayti bolth maydayti koote takamu maydaytikka asati beettoson eeta goerasoykka deias

Issi addey eqqidi manaxire woththidayssi aqqidi xeellishe de'eshayssi addezikka qoodhe bollaraka Gaammo dunguzaykka sinththezan oothetidi de'izayssa qoodhe bollara yegidi de'es guusiko addezikka miiccanada gishe beettees hayssikka arbamince hospiatalen oothizayssa.

Issi addey woykko gammo dunguza qoofe woththida addeyka huphe izas bo'a gididayssi aaze ooththize giikko be ayfe xeellisishe dees issi payateththa ayfes immiza haakimey hayssa ayfezakka xeellishe dees daro asatikka kawo oosanchchatikka addezara gididikka ooththishe de'osonna

Xaafetidi diza xuufey beetes xuufezikka xaafeti de'izayssi aaze giikko hayssika asa naytas payyatetha immizo go'anne dumma dumma asa nayti hayssa xuufeza xeelidi payyatetha ekkana malaw maadosona gussako.

issi addey qoodima ga dumma dumma hayssa gaammo qasseka kasethiza bessanen woykko kammo telefizineni qonci shishe deees manajere addeze woththidayssika qoodima ga woykko be qofa qonci shishe de7es guussako

issi fasanaytas fayatetha immiza akimeya beettays isakka uttadakka haysseka qasse xaafashee beettawu gussako gidoppe attemi haysseka paayatetha simmata xaafizaydakka xeellashee biitekka kushen oykkada de7awus

saketida asati paayatetha ekano gidika paayatethan qaseka dumma dumma issi bessanikka issi qomomo saketiza asati ichidid iza issi betees asatikka ichidi de izeetikka hayssikawassutalene woykko paayateth immiza bessana

Asatas fayatetha immiza akimey woykko dokterey beettees issi asikka qasseka hayssa fayatethaza ekkana biidikka bena filgethise deees gidoppe attin dokterezikka filgi xeeledikka izaas hayssa dhale immishe deees.

keehi aaytinne hela ganayti ooththo ooththizaytikka akafa oykkidaytikka ollafe okkishe deoosonna zaabaka oykkidayssi macasatikka beettosonna guussuko aaye a kaase hasi kaxidayra akafaza oykkato xalladakka iitathata kessase deays

Ogey beettes .Katama giddon keexxetti de'iza keeththetikka keehidikka dumma dumma tamaresoti ekkosappe kuwaseti ka'anawu bessizaakka .Qasseka demiba bessatikka beettosona. Qassika keehidikka qasseka beettiza issikka ogeza aadhdhidi beettiza issi dees.

Tophiya dereye zo'o masqaley wolko gizayssi hayssikka cuufe xaafati dideizayssi si qorqoro bollan beettes gussukko gudoppe attin qasseka hayssika asazi demmizayssa gidikko hayssan diidi dumma dumma qasseka bessiza hanota maadettanahu dandayeet.

Oge bollan kaame eqqidayssinne qasseka hayssika cammata quchchizayssi de7ees hayssa cammata oothchizayssi quchidayssi dees kaamitikka keetikka daro kaamiti oge bolla eqqitide oosuna gossoko kethayka kecheti deizay beettes guussa..

kaamey beettosuna kaameykka hayssika kaame eqqiza son biidi woykko meecetidi geyssa bessenikka kaame eqqidayssi de7ees gurssukko hayssika kaamesikka aaze giikko garaceta oosettiza sunni kaametikka dam7u kaameti beettes gurssukko hayssika iza uthas

Kawo oosanchati wuykko dheqa eran de7izayti ne eitara deisa daro asati de7oosona haytikka qasseka qaamo dunguza maydayssinne dagumadugunuza qoofi wothidaytikka qasseka guutha naytikka sinthira deyoosona aytikka qanxishe deyoosona.

Dugeha dere tophiya dere ayso kehi bonchetida kabo xilahun kebede betes, xilahun kebedeka haysa namu'asta gidon utidaysika woyko kehi daro asata gidon woykko osanchata gidon uttidi eti asayizaysa siyishe des gusako

Issi qommo mayda asatikka woykko booththu mayda asatikka dumma dumma oosanchane qasseka ooththiza asatikka issipe gididi eqqidi tobbetizaytikka de7oosona etikka eqqidikka issipekke gididikka issi miishan dendishe deo'ssona.

kawousanjati keehidikka daro asatikka beettosonnan gaammo dunguza mayda asikka qoofesaka woththida asikka dey oosuna dumma dumma qasseka ha'i wode doorettiza misile woykko bessizayssa hayssa gistegiza shurabira dizayssa maydi deizaytikka deyoosona haytikka hayssa ooththishe de7oos

Dhokqa yeeran deyiza woykko dhoqa bessan deiza kawo oosanchati beettosonna eytikka gaayettidikka hayssaka dumma dumma eyta mokkizaytikka mokkidikka issi miishaka eytas qaseka qanxana mala baqasetaka immin maaddizayti deyoosona

peyxasa oykkidinne peexasa oykkidi asatikka ogeni issi da miisha fitxidinne giigishshishe de7oosona haytikka ogeni lo7o dichatethas issifekka geeshatethas hayssa ogezaska poo7oymishe de7ettes

Wolayta soddo qasseka keehidikka gita timirte keeththi woykko yumberesiti geetettizayssa giddon hayssi ogezikka deettes gidoppe attin hayssi ogezi qasseka tamare naa issinikka gede bishe de'ees guussuko qasseka aaze gikkokuwattida issika deeyees.

Oydo asati beettoso na heetzthatikka issife gididikka issi miisha issi addezas immishe de7eettes gidofe atten heetzdzatikka qaseka kaalethizayta giddofe giddoni ekkidayssazikka addesa sunthanikka immishe deees.

Xaabetidi deizayssazi issimiishe qoncisizayssa asinaytika hayssa xaabetida issaza xeellitikka hayssan qasseka go7ettana woykko maadettana dandayees gursukko hayssida keizayssi azi kikko doktor isayas geetettiza kilinike deizayssi dees.

Issi oosatha soo sunthanes xuufe xaafetidi de izayssi beettes xuufizikka dumma dumma go7ata immiza be hanotanikka qoncishise deyees guussuqo hayssaka asatikka xuufiza demmidikka keehidi dumma dumma go7ata maadettana dandayosunna

Issi addeyka ayfe bolla manaxire woththidayssikka be qofa woykko qoodi maaga maraqetita asatas qonccishishe beettes guussukko. Hasikka nami'u asata giddonikka deyiza hissikka hayssa may'idi uttidayssazikka qoncishishe qofatade ees guussuko hayssi lo7o.

Heedzdu asati uttidayti de'oosona heedzdzu asatikka uttidikka haytikka issiy asi mooridayssaka eetaska keehedikka birshetha immisenne izatikka qasseka qaqoyetonna malaka qohaza birshishe de7oosona guussaku.

issi aaddei qoodi magana qoncishishe dees be qofa woykko be halcho qonceshishekka asatas yootishe dees iza giddon poompera qasseka iza sinthan poompera deeza haaththe dees hayssi aaddezikka qasseka asa naytas ooththizayssa federaalley woykko dhoqa pirda keeththan ooththizayssa gedees

Olla kiddofe siilimoy deizayssanne dumma dumma biittata kaachidikka kessiza asati deyoosona hayssi qasseka hayssa keehidi dubbo geetettizayssaka iza giddon gelthizayssinne fixidikka keehidikka ugeta lo'athiza asatikka deishe hayssa misileza bolla beettishe de'ooson

Oge giigissiza piththidi keehi oge giigissiza oosanchchathi beeththoosona; oosanchchathikka ogesi iithida issiza piththidikka peexa ekkidikka keehizikka giigissiza inddethinne addethi beeththishe de7oosona guusakoo; gidoppe aththin haysi qa keehidikka asa na7ithas payyatheththas lo7okkoo.

ihidath miishiyata woykko buura talalettidi deizayta issife ogeppe fixidinne aaththin iza gaarera efiza nam7u addeti deyosuna namu addetikka nam7u gaare oykkiti efishe de7osona fixizaytikka asati beettosuna guussakko

Iitath miishata hayssaka be gaareni efiza macasiya beettays isata sinthan qasseka iitath miishiza fixidikka gareza bolla aaththizakka asati iqqiti nam7u asatikka deeosona fithika oykkidi boykkopeixagizayssa oykkidi eettes.

Xaafetidi deissa xuufey beettes hayssi xuufizikka payda koyro keesizayssa woykko bayda duumetha hissika mata'u qagizayssa beyisa bessanikka gaththana giza xuufeykka baydasa bollakka issi matauqaasa bolla tophiya bandiraykka beettizayssi asikka deizayssi deees.

Indetikka woykko macati eqqidi deezayssinne issi attuma nay beettes eetikka eqqidi deezaytikka dumma dumma zuufeda xaafidikka warqata bolla bissi sheetey oosona issinaka fayda gizayssaka kudoje oykkadakka da'ays kuussuko hayssika asatin nayti eqqida.

Paydas qaseka hayssika waanidikka asa nayti hayssan qaseka xaafettanduno payda matawuqazakka waanidi ekandeto gizahayssikka istas mastawuqa kezedayssikka hayssaka pilgidi qoncisizayssi beettes gussukko hayssika lo7okko.

issi zo7o naya woykko gutha naya eqqadanne bee sunthi xaafettidayssa dumma dumma be hanutaykka de7izayssa woykko hayssa nuni matawaqa gizayssaza iza oykkadanne de7ays hayssika ha7i wodey asseka imettiza matawaqa guussakko

hayssa nuni fayta geetettizayssi woykko ha7i wode qasseqa keehidi asa naytas sunth oykkidayssinne asa nayta besbessizayssi hayssi qasseka silkeni wodhizayssi beette silkinikka hayssa wothidikka asatikka xaafettidi gawettano dandayosona

ha7i wodey asa nayta sunthu qoncisizayssa tumma dumma asa naytas matawuqa geetettana dandayizayssa woykko payda matawuqa digitale getettizayssaza haywoda hayssa asa naytaskka qasseka hisetikka illesiti usupu saate giddoni hayssaka ekkana mala maadettizayssi deees

issi ommo qasseka salomedho shurabe maydaytinne shurabeza bolla qasseka ha7i wode duure iza kawo gistey iza bolla dizayssa shurabe maydaytikka beettosuna qassekaytikka kowaase kaasekka iza asata kida naw dandayetes guyssakko

nam7u asatikka issi miisha oyqqidi eqqitaytikka deyosonne eyta kohira qasseka issi addeyka beettes nam7u asatappe issi nouzi kare derey asikko issi nozi ha ni nu derey woykko tophiya derehe asi guussoo nam7atikka tobetishe keehidi de iza issi beettes

keydinne dhoqa heerande iza kawo oosanchati beettosona asatikka uttidaytikka hayssa gammu dungu sera de iza shuurabe maydaytikka beettosona guussokko aybe bollaka heedzdzatikka sinthen uttidayti manaxereta woththidi de7oosona eetappe gammo zoone aysso aawaykka issinozi beettes

Gammo zone dere ayso aawa gidanaw danda'ees. hayssi adezikka issippe qodimaga woykko be qofa qonccisidi de'ees. hayssi adezi gamo zoone ayso aawa gidishin gidoppe attin hayssikka daro dumma dumma mishani qassekka haytankka mooretidayta qonccisishe de'ees.

Keehidi daro asati eqqidi deizayti gaamma dunguza qoofeta wothidayti bootha laxana takamayidayti silketaka oykkidayti deyoosunna eetikka hayssa oge bolla qasseka eetikka kushin oykkidi maata hayssa celilo maata oykkidi de7oosona

gammo dummuza koote mayda addey kuse dhoqo ooththidikka dumma dumma be qoodi magata woykko qofisota dumma dumma asa naytas gakkanaas bessiza hanotani qoncishise de7ees guussuqo hayssika keehidikka addezi qoncishise deees

Asati uttidikka qofay woykko qooti maagay qoncettizayssaka siy sie deyoosona hassuh ufays deesgizayssaka qoodhe bollarakka xaafati deizayssaza yeggidikka asati uttidi deyoosona xeellishekka deyosona gidope attin gaththizaytikka eyita gorakka deezaytikka deee.

asati addetikka indetikka beyttoso naa uttitikka haytikka qasseka dumma dumma qasseka halota hautanin ooththi shieede ewoso naa gussukko asatikka huphey bo7attidaykka ayfe bolla manaxere ooththidaykka macasiya gooshe qeexoerka xeellas yodde ays

keehidi dhoqa heran deiza oosanchatekka ciisha oykkidaytikka beettosona asatikka keehidi ciishsha oykkidi deizaytikka qaseka issi misa toppetizaytikka uttana gish bootaykka deizayssi de7ees guussunko hayssi lo'okko

kawo oosanchati keehidi issife gididikka siishshaka iza giddon oykkiday sikadey oosona heetikka qasseka gore bollara yeggidikka eetas haniza bessa punthidikka issife qofa tobetishedey oosona issi addazi yooti sheytas deees

Tophiya bandiraynne asati macatinne issiyadde uttidayssi beettees eetikka dumma dumma be qofota tobetishi issife uttidayssi beettes guussunqo hayssika tophiya bandirazarakka issi qasseka hayssikka paasporte geetettifeesseza giigissizayssara beettees.

paasiporte ooththiza asati keehidi beettosona asatikka keehidi maashinin go7ettidikka asa naytas paasiporte geetettizaysseza ooththana dandayusona kao oosanthatikka keehidi addati indetikka de7izayssi beettees

Nam'u ka oosanchati woykko nam7u asati issife beettosuna hannaka issinoakka todhiya ase gidishin issinoekka hara dele asekko gidofe attin ehdikka nam'ati issi sora giigettizayssi beettees.

oyddu xuufey iza bolla xaabitidi iza sunthara diza oyddu dawutareti beettosona hayssika gita dawutare woykko asa nayti be qofas izan dumma dumma qofata laame oykkano bessizayssa oyddatikka bistishe de7oosona

Issi attey eqqiti deizayssi beettes iza stera keesesa bollann qasseka bi'ireykka beettes silkeykka de'es kuussakko attezikka xeellishe dees iza guyera qasseka woratikka dhokku midaytikka shaarara deizayssi beettishe dees kuussakko

Bonchettida pooliseti beettosona haytikka pooliseti bonchettidaytikka izitega tophphiyassi has ke'idi ayfe gididi beettosona gidoppe attin tophpheiya payndiraykka siinththan kaalethizayssiza bolla hashe bollara wodhdhidi beettizayssi dees eytikka qoofe woththidi behe may'o bessizaysse mayde oosona

Kaamey beetees kaameza giddonikka pestale dizayssikka karetha pestaleyka beetees asatikka kaameza giddon de'izayssi kaamezaska oge bollaka oothiza kawo oosanchay woykko hayssa tirapike nuni gizayssakka xeelishe de'idika asatikka yedizayssi beetees.

kaamenne asati beettosona hayssa kaamezakka naangiza asatikka oge bolla hayssa nuni tirafike taka geetetti xeeyssizaytikka de'osuna eytikka miishata xeelidikka dhokko ooththidikka kaameza bolla kehi xeellise de'izayssi beettes kuss

Maccati uttidinne woykko indeti tobettizayssi beettes. Hayssika eeta sinthanikka qasseka aaze giikko warqatane deyizayssikka hayssika gistteyka salettidi woykko misilettidi beettizayssi de7ees guussuko hayssika lo7okko.

Kehi daro asati bettosona sintharaka utidi de'izo asati guyeraka eqidi deza asati betishe de'osona gusukko izzetika qodimagata woyko qopata qonc'isi izzaka tobetishe zoretishe utidine qope wothidayti we othontaytine huphe ba'atidayti detes.

Heedzu asati eqqidi de7izayssi beettosona. Nam7u addetika nam7u addetas giddon issi maccasiya bettaws. Issi addezi qoobe wothidayssi qoobeza bollaraka manaxxire wothizayssi bi7ire oykkidikka issi miishe kushen zaafishe dees.

Dugeha dere asa ayso aawa xila'o kebedenne izara de'iza kehidika daro asati gamo dunguza mayidi gamo dunguza qopeka wothidayti betosona Issi macashiya haysa izeta besashe de'awus issi mishaka gusa

huphe binanay puulimidayssi issi ceeqita addey dissimiishan xeellishi de7ees kuusuko gidoppe attin hayssi addezekka lo7o maammaydi karetha kooteta qore kaqqidayssaka hayssa woothidikka deeshi addes de7ees kusuo keehi lo7okko

keehidikka qofan qoncisiza asatikka eqqidikka de7osona issi atte qasseka qasse bolale gixonnay woykko sure gixxonnayssi qonxara eqqidi deezayssi be qonxara eqqitishi qasseka guufe oykkida eqqidayssi dees guussakko

eqqidi deiza asati beettoson asatikka eqqidikka issi kathi maano dumma dumma kathayfete kasishi be sinthen wothidikka eqqidi deizaytikka be woga woykko behaymanote bonchesaytikka de7osuna guussukko gidoppe attin lo7okko

Keehidi daro asati woykko addeti beettosonna. Addetikka issi addekiyay izata giddonine qoobbe woththida issi izaska buuchchazikka dichidi de'iza issi beettees. Harataska buuchchazi daro dichchibenna uttidi de'izayti guyerakka eqqida issi dees.

Asatikka eqqiti deizayti beettosona qasseka oyddu addatinne issima caqisha eqqidi deyosona eytikka tubete akidi miicishe eqqidikka issi miishaka xaafeti deizayssa xeelledikka iza sinthan eqqiti deyishe betosona

asara asara gasethiza woykko dumma dumma asa qofata issife ekkidikka gasethiza woykko postasoy beettes gussko hayssi posta keeththezi keehidikka issi addey qoofe booththidayssi boththu shura bimayidayssi ooththishe qasseka lo7o saaminta ooththo gido gees

Issi dunguzza shurabe mayidayssi issi dunguza poxxa dhoqqu oththidika besishsheka de'ess hayssika xuufey xafetidi de'izayssi bollaraka arbamincce katama kuwasse kassanchchata issipeteththa besess.

Asti kehidi uttidi deizayti bi'ire oykkidi waraqqatta bolla xafishshe da'ossona ettika wora giddon woykko miththi kehidi deizza bessan qasse dembba bessanika uttidi de'ossona gessuko kuwasen uttidi oydde bolla dei xaafishe deiza inddeti addeti de'osson.

Hayssika tamareso woykko timirti keeththe gidanau beettes gurs gogidoppe attin asati woykko naytike hidikka issi ginati beettizayssi hayssa misilaza bolla bettishe dees gidoppe attin eetikka dumma dumma be qofata gedikka haakka gishe de osonna.

Heedzdzu tohade woykko baziash e geetittisa guutha kaamaya beettays hayssa kase sinthanikka issi addezikka eqqidi deees iza guyenikka kawo oosanchatikka qoofe wossoyeti kawo mayo maydaytikka hayssa massaraka oykkidi de'izayti beettosona.

Kawo oosanchchatti woykko keehidii cora asati issi miishsha halchchidinne iza bolla toobbetishe de'iossonna hayssikka qasekka hara dere woykko Uganda dere gidanaw dandda'es guussakko hayssakka asatikka be sinththan haaththe wooththidiikka siyishe de'ossonna.

kaamenne asatikka woykko gita asati guutha asatikka qasseka hayssa kuo hassika yanxila malata oykkida asatikka eqqitite eosuna gidoppe attin hayssika asatikka maaran eqqitikka hayssa issi miisha gelana dandayettes

Guutha nayta bayidi efiza woykko issi eerappe woykko issi bessafe hara bessaya gaththiza kaame beettes hayssika naytazikka keehidikka kaameza giddon kumidi deizayssi beettes guussuko naytazikka kaamezakka issi miisha xeellish edeyoos

asati bettossona huphphe bolla qassekka qopey de'zayssi qopeza guye bolla woththida kareththa shurabe mayda addeyka surettakka bolaletaka gixidda addeykka betees hayssikka qasse miththikka betees kuwa bootani miththa garsanikka kuwase olla bii ka'shshe de'ossona

budzzan kamettida keeththey beettes uuthatikka dan7onikka deizayssi kase uuthatikka toketidikka ticcisedey oosonna keeththeza bollaka cuway kesiza bessay deees kussukko hennikka kareni hara keeththeka beettes saloykka shaaray bollara beettes

Oyddu asat boothu mayidayt eqid de'osona. Etika oydu asatika haytika keehid qaseka issi Hera biid woyko issi besa biidinne benaka xeelishe dosona, etika lo'o heran woyko gongoloy de'izason de'etes.

Keehdikka abbay beettes abbaza giddonikka issi adtey gadiza yssi beettes abbay haaththey issife shiiqidi yeelettiza bessafe issimeza guussaku keehidikka dalga guussako aadhdhitikka keehi daro woratikka parki woyko geetettizayti de7osuna zumati beettosonna

Dugge ha tophiya derey aysso aawa kapoxilaunkepphetey beettes iza gu'erakka iza oosanchatikka keehidikka dugge dophiya deren ooththiza oosanchatikka tee oosona guussuko gidoppe attin haytikka keehidi xeellizaytikka haakkidi kaametikka beettizayssi deee.

Hayssi sunxatenne dumma dumma qasseka ayfe asharatikka hayssi kush asharatikka denzidi issi macasheya uttadanne xeella shemmazakabetta shedeayss attazikka hayssa sufuza xaafitikka izis oykkizayss paxamishe deees.

Asati beettosona issi ayakka uttadakka de'izara issinozikka qaseka nazikka de'izayssikka dumma dumma qasseka asatikka utti de'izayssi ha xeellizayssi de'iyosuna gussako qaseka laxanaka maydaytikka be matawuqakka oykkidayti deyosna.

Kehidi daro indeti woykon mac'a nayti issi mishan xafetishe de'osona entika xapetidi be sunthuka yotishe haysika osetishe de'osona haysika azegiko hayota hanetiza tophiya dijitale gusakko

Maarra woyko yafaran eqida asati betosona, haytikka asatika macata woyko indetako vidoppe atin etika issi mish ekanawu issi sora gidid eqidi dosona, issi macasiyaka izeta giigisizaraa izeta lanqen eqada de'awusi

Hai wodden asa nayti qasseka be sunththu immidika be ashsharataka dumma dumma ayfetta bollaka xellisizayttinne hayssaka ha osanchazaka hallisiza issi maccasiya uttadi deizayttine addetika asati deossona guusssko.

be sunthaka odidikka mazgabettisa asati woykko nayti deyosona qeeri naytikka hayssa ha'i ode keesiza matawuqa woykko dijitale matawoqa geetettizayssaza hayssaka mazgabetifikka halettishe de7oosona issadeyka gammo dunguza qoofo woththidayssika hayssa xeellish deees.

Yabaran kididikka keehidi indeti beettosuna naaba7i deytikka naa bay7unaytikka keehidi hphe dadettidi deizayti beettosuna urthi haakkidi beette sohoy keeththekka beettishe deizayssi woyshe dikka deyoo suna guussuku.

Be sunthi xaafetiza asati utti dinnekka be qasseka be taratara naagishhede oossuna guussukko gidoppe attin haysseka asatikka issi issi kushinikka dabtare giddofe gita lookkitaka oykkibideyiza issi beettes guussuko.

maca nayti kuwaasika iszaytikka beettosona eetikka kuwaasika isimidikka ufayettisheka kusheta dhoqisti ooththidi dumma dumma bolla bessata qoncishishe miicisheka ayfen xeellishe issoy issora haasayettishe de oosona ita gu7erakka qasseka eytakka kaalenthizayssi addey beettees

Salomedho mayda issi qunxaka shurafekka gixxida mayda asatikka eqqidi de oosona eyta giddonikka qasse issi noozikka goleza naangiza issikka dees guussukko eytikka issi fe qididikka issi qommo maydayti de'oosona guussuko.

keehidi guutha nayti gita asatikka de7osuna gammodun guzakka qodhe bolla yeqgidaytikka saati aaththidayssika so7o shurabe mayidayssi huphe bolla qasseka manaxire woththidayssikka beettees hayssikka qasseka isporte hayssa ooththisa asatasikka shillmate shallami desse guussuko

tookku waase kaiza kuwase kaasanchatikka te ooso naa7eetikka tooku waase kaa7izaytikka keehidikka issoy issokka beccu gancu gangididikka ishede ooso naagussukko hayssika asa naytas faayatetha immana ukabeettes guussukko qasseka lo7okko

tooku hase ka7isa asatikka beettosona hayssika panthati iweykko attuma nayti tooku waaseka izaytikka tooku asizakkay issino zi shocin izaytikka kuwaasiza ceellise de iza issi beettes guussoga hayssika isporte paayatethas gees loo7okko

Kuwase ka'iza asati betes haysi qase kuwases ka'izaytika kehidikka kuwaseza issoy issuwaraka qaxetishe de'osona haysika qaseka kuwaseka kehidi haysika esporte othizasaka asa nans bolla payatethas mades

bolla minthethizayssa ooththiza nayti de7osona eetikka kowase kaay7izayti woykko isporti nayti issifiki digikka kaa7i aggidayssabe gue xounidikka eetikka issife ka7izayssi yexizayssi beettes guussuko hayssika keehidi bolla minthethana paayatethas loo7okko

kuwase kaa7idikka kuwase xoonin issi naaza dhoqu ooththidikka ufaeti she daro asatikka isa denthidi deizayssi beettees dhoqu ooththidikka naaza tookkidi deizayssi hayssa mi qonci dees kussakko

Kuwaasey kuwaaseka iza nam7u macasatinne qasseka oyddu izetakka tamarsizayssatikka beettees izata giddonikka qasse qoofe woththida issi addeyka eqqiti deizayssi beettees qasseka haytikka eyta tamarsizaytikka eytaska dumma dumma saatita oykkizaytakku.

Keehidinne daro asati issippe eqqidi de'osona. Gidoppe attin qasseka oyqqidi diza xuufekka keehidi beetees. Hayssikka ha'i wode kezida ooraththa karde woykko safarikom kardi gizayssako hayssankka eetika besishekka gaththishekka de'osona.

Maaqase maaqasey issi miishsha qanxanaw maaddes leemisoos huphphe binana woykko ithike giigissanw maaddes guussakko giddoppe attin maaqasekka qara miishshatappe issineza geetettanaw danddayees guussakko hayssika keehidi lo'okko

Biirey dees bi'iirey kayssi qasseka biiirezi aazas maades giikko xaabidikka quchciza laaphisetikka dumma dumma miishetakka giigisizekka maqasetikka deyoosona gidofe attin hayssi bi7iirezikka xaabidi quchchi di ganon dandayees.

Tophiya ayirey betes , haysika kehid betiza tophiya ayireyka izas guye Bagara dizays tophiya bandray iza bolla betizays , keehidika tophiya ayirey lo'oko.

Tophiya dere ayereyi beetes, haysika tophiya dere ayerezika issi demba besani utidi de'izaysika palanawu hanana gizaysika de'ishe de'es guusuko. Tophiya ayerezasi guye bgani qaseka tophiya bandirayka de'es guusuko, haysika tophiyas lo'oko.

heedzdzu kaame beettees hayssika heedzdzu kaamezikka woke hamettize issa guussako hametishe de7ees guussa gidoppe attin eqqina asatikka wodhidikka keehidi de7esuna okesika keehidikka pachidi woykko akkidi ekkiza besse dees guussako.

Eeleta haaththe woykko shaafa haaththe gopbidi eelizason woykko abba geetettizasoy de7ees issa kiddonin qasseka markabetikka dumma dumma mithatikka ooxettizaytikka deyoosona hayssika soy keexetidikka qasseka mithika hayssaka abbasa giddon gufidikka keexxetishe deees.

Harey haathe caani efizayssi beetees hareza uyki dikka isiyasika gaarerakka hareza efezayssika beetes kidopfe attinikka nam7u guthanaytikka gu7erakka gaareza shugishe de.oosonagosoko aysse nazika efishi hareza dees.

Bajajo gettetizara woykko guuththa kaameya kaametu giddoppe issiniyo gettetanawu dandayiyawus izakka oogw godo hemetanaw bees qaseakka maragiza ooge giddon bettukku giddoppe attin qasekka adhidikka.keththey beettes bajajeyissikka qasekka hedzdzu tohotti de'ossonna

tophiya ayerey beettees ayirezekka ayiriza bolla tophiya ayerekko gizayssikka tophiya gisayssikka xaabetidi deizayssi beettees hayssi ayirezikka paallizayssi bollara hissisoppe haraso ellesidi gaththanaw dandayes gussako

kaamey keehidikka gita kaamey beettes, qasseka kaameza sinthanekka asa naytikka keehidikka beettesona, gaarenikka dumma dumma ameyshataka dumma bessafe kaamezane'ehidikka ketethana giza asatikka be garende oosona gidoppe attin hayssi kaamezi lo'okko.

Issi kaame eqqidayssi dees lo'iza issi kaame eqqidayssa bollanikka chiishsha deizayssi beettees qasseka asatikka keehidikka eqqidayti hara derekka issimishas hayssa kaamizan biidi issi hanota qoncesa na gizayti beettosuna goossukko.

Qeeri guutha kamiyon woykko biskilite laaggiza asati do7oosona eetikka hayssa biskiliteza keehidikka daro asatikka issife gididikka paalametishe laaqishe teyoosona guossuko hayssaka huphe bolla eetikka izetaka go7ana mala woththida.

Keehidinne daro asathi qaseka hayssika asatika kathataka dumma dumma qasseka zaytathaka beizayssi hayssan beetesikko guusiko qasseka asathika haysa kathazaka xeelizayathi sohanika keehidika dicizaythi beetees.

Sohi oththtetid deizayis beteesi hayis sozikka kehidikka izas wulazasikka kehidikka oththetid loizayis kehippe oththetid deizayisikka betees hayisa wulazasikka kehippe loiza mishshatikka izasa besiza hanotatikka kehippe gelidayisi poisizayisikka dees

sohoy beettes sohoy boykko keeththinne dumma dumma qasseka isa sintandesiya dan7e dooza geetettizayssi beettes guussukko hayssika lo7i ooththettidayssikka qasseka kehidikka hasanayti kuwassinne dumma qofata ekkana dandayiza bessan deees

Heedzdzo asatinne pompeyi issi pompey haaththira uttidi deizayssi beettees heedzdzo asatikka be qofata qoncetishe deyoosona haytikka issis bessan ooththeza asata gidano dandayoosona guussuqo asatikka qaseka salo medhe maydayrakka qoncesas yedde ayss.

Tamaare nayti beetosona uttidikka ettika be pilgeththa haysaka nababishe de'osonna guusukko bi'iretikka dabtaretikka beetosona guusukko ettika hayssa sohozani woykko nuni laybireri bizaysani de'etees guusakko.

Univereththe gelosoo ogee de7ees; haysika wolayththa sooddo giddon de7isa univeresththe geetheththanawu dandd7ees; gidoppe aththin hayse univeresththiya sinththen keehidi dumma dumma na7ithika asathi beeththoosona gusakko; univeresththeekka asa na7ithi dhoqqa thimirthe gujana danddayiza bessa eratheththaa immanawu maaddes.

Tamareson tamarizo naytikka issi qoome may7o woykko hayssa yuniforme geetettizaysseza maydikka uttidi mincishe deyoosona goossunka gidoppe attinka issoy isso bolla kushe woththidikka mincishe deizaytikka ita goura maca naytikka uttidaytikka attuma naytikka sinthara uttidayti maxaafadikka deyoosona

Nam'u aawati huphe bolla kaa keehidikka haysikka nam'u aawatekka bee qasseka be ammanotetha woykko be ammanettizayssa huphe bolla qacidikka woththidayti woykko nam'u aawati eqqidi guupo oykkidaykka issi nuusikka haasayishe dees.

issi adde eqqiti deizayssi beettees hayssi addezikka eqqetikka deizayssa guyeni keeththeyka woykko tamadeso gidana dandayizayssi beettes wossokko issi aseka iza keeththeza sinthane eqqeti deizayssi beettes mithakikka giddon de7oosona

hayssika tamarey tamarettizaso woykko timirte keeththe hayssika kifile gidana danda7ees guussukko hayssa kifilezanikka tamare nayti uttidi tamariza oydeykka keehidi deees guussuko hayssika keehidikka lo7okko dumma dummatas naytas uttana lo7i di dees

Kessara kessara diza ogera diza keehidika qasse qalamenka gorpetida diza keethi keehidika beetees. Hayssika keehidika siminton keexetidaysi haysika lo'o timirte soo woyko gita tamare keetha gidanas danda'ees.

Tamare naytii hidikka oge bolla haa yizays si gete bizayssinne uttidideayssi beettees issi qasseka issi tamari naazi aaze ooththiz giikko issi korojo bayida tamare naazikka gu'e baggara nam'u gushshen korojoza oykki asata xeellishi deees

keehidinne gita tamaresoo keeththa sinthani asatikka hessa ogesara kezitikka ha yizayssi beettes gidoppe attin issi addeyka kareth maydayssika ha aadhdhidikka hanira yiishe de'ees guussuko

issi tamare keeththani woykko issi pessani asati keehidikka deizayssi beettees hayssi asatikka issi miishya topbeteshi qofa immanawukka kushe issi addey denthizayssi beettes eyta sinthanikka aseka eytas qofa immisa asikka de7e

tamaresu keeththas xaabeti deiza waanna woykko tamaresu keeththasa sunthako dokimeenattin hayssika issi demin beettizayssa woykko liqa woykko wolayta giddon beettiza timirte keeththa goossuko

Kaameekka kawo kaamee beeththees;aaddhizikka dere caaniza kaameethi keehidikka issoy minibaase gizayssathi keehidikka gedera bishekka haa yishekka de7ees guusikoo;gidoppe aththinikka asathikka haytha xeellidaythikka kaameza giddonkka pilggida ethikka kawo oosanchchathi de7oosona.

nam7o ogey beettees aaze hayssi giikko kaamey gede bizayssikka haa yizayssikka issoy issawurakka qasseta gaayettenna mala hayssika maaddizayssi keehi lo7o ogey beettees guussukko. Hayssa ogeza acharakka asati beettosu na guusako.

kaamey bizayssi beettees asatikka geete bizaytikka ha7izaytikka beettosuma gidofe attini hayssa ukesakka dalgisanawu hayssaka qasseka ooxettidi uge bolla dumma dumma minshide kon7esizaytakka qasseka laalle di giigessana dezizayti de7oosona

oge pookkiza kaameynne keehidikka oge giigissizayssinne asati beettosona kaamezayssi oge bookkizayssi woykko doyzore geetettana dandayes qayssika oge bookkizayssa xeellezaytinne iza ooththiza oosanchati keehidi deyoosona

Ogey beettes ogesa achchanikka qasseka nam'u haratikka dizayssibeetees haakkidikka issi adde eqqidi dezayssibeetes hayssi ogezekka keehidikka lo'o oothatishe deysza oge guussuko hayssika harakezikka caani di'e asa nayta maaddana dandayees

haaththeyka hayssan giigidikka teqetidi deizayssinne haaththizihe ooththetidikka kiigidikka issi bessa fehara bessa bizayssinne haaththi keshettidi deizaysshi beettees hayssika qasse qorqorora deizasoyka beettes kursuko hayssika haaththiza nangisa addezasu gidana dandayees

haaththe iitida bessa giigissishe de7iza haaththe oosanchati oykko hayssa tubbosa ooththiza oosanchatide oosona izatikka giigissizaytikka haaththizakkakeehi gelthitikka giigissi sheepoykko moolesi shi zeede oosona guussokko asatikka eqqidayssa xeellizay si dee

Tunggan haththinne dumma dumma qasekka ukkizayththa gigiso othoy hayssika tunggan katama arada gettetiza xifette keththan betizayssakko. Hayssika qasekka aaze giko tapellazikka xafettidi besizayssi izas be'izayssakko.

Haathey gogizaysi hathezi teqetidika kehidika haysappe adhidi issi heerappe hara hera gakida asa naytika uyidi duma duma sameka uyidi samota tana mala madizaysako

Haathe gogidi effiza bessa woykko tubo gettetizaysazi iitin izaka lo'ethizaysi haathe oosanchatti de'osona hayssika tuubo gettetizays woykko bomba oossanchati haysizaka kehidika lo'ethishe woykko gigisishe de'osona gussiko hayssi lo'okko.

Haaththe caaniza kaamme beettees. kaamezikka hayssi issi heerappe haaththe duuqetidikko keehidikka haaththeza issi heeran gaththanaw woykko oggetan pisttanaw danda7iza kaame keehidika wolqqama caaniza kaame dishshe de7ees.

Haaththey hayssi teqqetidi de'izayssikka haaththeza giddoppe dumma dumma hara bessan doozatan woykko ayfa ayfe immizaytan goggan bessizayssika de'es. Haaththezi qassekka hayssi haaththeza bolla bombayka de'izayssi bollara biittati de'izayssi de'es.

Asati kusse mecetishi de7oosona hayssika asatikka dumma dummakke hidi daro asatikka iita guera deyisayti beettosona qoofetaka booththa qoofeta woththidayti kawo osanchati dumma dumma asatikka haaththitan kushe mecetishe de7oosona issi miissa midi xeellidayti muuzeti beettosona

Haaththe keehidikka dumma dumma bessata hayssafe paanaw dandayees hayssi qasseka keehidikka haaththiza hayssafe dumma dumma bessa biza ashthan qasseka asati keehidi booththu maydayti bolale gixxidaytinne booththa qoofe manta asatikka tobetishe deyoosonna.

Haaththei woykko payatetha iyiza haaththe heeray beettees hayssika paayatethasi haaththize lo7o haaththe gididikka hayssafeka asati uzeyssa gidikko daro hargene qo7etonna mala maaddanon dandayees gursuko hayssika asanaytas lo7okko.